Ibari gwinyiso remene mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi mundaramo Inodetsera mangingi paya vanhu pavanenge vasina mari ukaona kuti Haina mare yekuenda kuzvibhehleya kutoenda mumashango kotora makwati kwakuto kwatisa kwakumwa ndaramo yotoenda mberi ndaramo yoita zvakanaka